Trano anakiray izay toeram-pivavahana misy varavaram-be , ary eo amin'io varavaram-be io dia ahitana hazo fijaliana miloko fotsifotsy, ny rindrin'ity trano ity koa dia somary efa ratsiratsy.

Eo ambony zavatra fotsifotsy anankiray dia ahitana boky maromaro mifampitaingina. Misy ny boky fotsifotsy ahitana ny lohateniny sy ny mpanoratra ny boky ary misy kosa ny boky menamena eo ihany koa ireo boky mavokely.

Ao anatin'ity trano fitaratra kely ity dia ahitana ireto vokatra maromaro ireto. Izy ireto moa dia fampiasa amin'ny vatana mba hanatsaratsara tarehy na koa fampiasa amin'ny volo mba hanatsara ny volo.

Vehivavy anankiroa samihafa : ny iray lava volo ary sady miloko ny volony, ny iray kosa somary fohy volo kanefa tsy miloko ny volony ; ny iray somary fotsifotsy hoditra ary ny iray kosa somary mangamanga hoditra.

Sainam-pirenena anankiray izay manamarika ny fiandrianam-pirenenan'ny firenena. Ahitana loko mangamanga, ahitana loko mavomavo, ary ihany koa ahitana loko menamena.

Vatakely anankiroa izay misarona maintimainty eo amin'ny vatan'izy ity dia ahitana soratra izay manamarika azy. Izy ity moa dia fitaovana fampiasa amin'ny tarehy mba hanatsara ny tarehy.

Eo ambony zavatra anankiray dia ahitana voankazo fihinamboa izay efa masaka tokoa io voankazo fihinamboa io dia miloko somary mavomavo, maitsomaitso ary ny raviny kosa dia miloko somary maitsomaitso.

Voasary anankiroa, ny iray efa mitapaka. Ito efa mitapaka ito dia ahitana ny vaniny ao anatiny ary ny iray kosa mbola tsy mitapaka ; izy io moa dia miloko mavomavo daholo.

Eo ambony zavatra menamena, dia ahitana boky anankiray. Io boky io moa dia ahitana sarina ankizikely anankiroa andeha ianatra, sarina trano, ary ihany koa ahitana ny lohatenin'ny boky. Eo ihany koa ny anaran'ny mpanoratra.

Toeram-pivarotana anankiray ahitana ireo vokatra maro dia maro izay fampiasan'ny olona amin'ny vatany, eo ny fitaovana fampiasa amin'ny volo, eo kosa ny fitaovana mahamanimanitra, izy ireo dia mipetraka ambony ambany amin'ny ity toeram-pivarotana ity.

Tranombarotra lehibe anankiray izay fivarotan'ny orinasa ny vokatrany. Ahitana an'ity mofo mamy ity izay ao anaty tranony mavomavo. Eo ambaniny dia misy taratasy fotsifotsy kely hahitana ny vidiny.

Trano lehibe anankiray izay tsy milalotra ; izy io moa dia mitafo fanintso izay efa somary reradreraky ny taona. Eo alohany dia misy an'ity fametrahana ny fampahafantarana ny vokatry ny orinasa anankiray ity.

Vehivavy anankiray izay lava volo. Miloko ny volon'ity vehivavy ity, miloko mavomavo sy menamena. Izy io ihany koa dia manao akanjo fohy tanana miloko maintimainty sy fotsifotsy.

Vehivavy anankiroa ny anankiray lavalava ary ny iray fohy, ny iray manao mena molotra, ny iray tsia, ny iray manao solomaso ny iray tsia ary samy manao akanjo fotsifotsy avokoa izy ireo.

Eo ambonin'ity latabatra somary maintimainty ity dia ahitana boky anankiroa: ny iray ahitana soratra mavokely, ny anaran'ny mpanoratra ary ny lohatenin'ny boky; ny iray kosa somary mangamanga ahitana sarin'olona sy ny anaran'ny manoratra.

Eo amin'ny toerana natokana ho fampiratina ny vokatry ny mpanoratra boky anankiray dia ahitana boky milahatra. Ny boky dia miloko mavomavo ary ahitana sarin'olona eo ambony dia ahitana ny anaran'ny mpanoratra.

Eo ambanin'ity lanitra manga dia manga ity dia ahitana trano anankiray môderina manaraka ny vanim-potoana. Misy miloko volomboasary, mangamanga ary mavomavo izy ity.

Tazomin'ny olona anankiray amin'ny tanany ity vata kely ity ; izy io moa dia misarona fotsifotsy ary misy menaka fotsifotsy ao anatiny ; eo amin'ny vatany dia ahitana soratra fotsifotsy hodidinina loko mavokely.

Eo ambonin'ity bozaka maitso ity dia misy an'ireto rajako kely anankidimy ireto, izy ireo dia miloko fotsifotsy ary maintimainty, mialoka izy ireo eo amin'ny aloka any ity hazobe ity izay avo dia avo.

Miankina amin'ny rindrina ity toeram-pisakafoana ity dia ahitana an'ity solaitra maintimainty ity izay ahitana ny soratra ny sakafo misy ao amin'ity toerana ity. Eo akaikiny dia ahitana an'ity varavarankely fitaratra mifefy vy ity.

Lanitra manga dia manga, ary rano masina manga dia manga ihany koa ary etỳ amin'ny amorony dia misy kady be anankiray ; ary ao anatin' io kady io dia misy zava-maitso maromaro maniry.

Eo amin'ity zaridainan'ity trano ity, dia ahitana lehilahy anankiray mibaby zavatra mavesatra ao anaty gony miloko fotsifotsy ary mavokely. Eo alohany dia ahitana an'ity fiara fotsifotsy ity mipetraka.

Olona anankidimy izay mitsangana eo anoloan'ireto zavatra ireto. Misy ny vehivavy ary misy kosa ny lehilahy. Ny rindrina eo aoriany dia miloko fotsifotsy.

Sarina voankazo anankiefatra no mifampilahatra. Eo ambony dia ahitana papay miloko volomboasary, ary ny voany kosa maintimainty ; eo ambany kosa dia ahitana mananasy vao maniry miloko maitsomaitso.

Eo amoron' ity lalam-be mikodàna anankiray ity dia misy an'ity trano lehibe ity. Izy ity moa dia misy rihana anankiroa, misy varavarambe, misy varavarankely fitaratra ary misy an'ireny biriky vy fitaratra ireny ihany koa.

Efitrano anankiray : ny rindrinany dia miloko fotsifotsy avokoa. Ao anatin'ity efitrano ity dia misy an'ity vatakely menamena ity izay misy an'ireto zava-maitso maro dia maro ireto ao anatiny.

Trano avo dia avo, ahitana toeram-pivarotana any amin'ny farany ambany, eo alohan'io fivarotana io dia ahitana fitaratra ary koa misy olona mandalo, eo alohan' izany dia ahitana fiara miloko fotsifotsy ary...

Eo amin'ity zavatra maintimainty izay mitovy amin'ny tendan'olona ity dia misy rojo volamena anankiray ary misy litera anankiray eo ampovoany izay miloko somary maintimainty.

Loko maromaro no mitambatambatra, ahitana ny loko : fotsifotsy eny amin'ny farany ambony, maitsomaitso, ary ny menamena. Izy ireo moa dia manamarika ny sainam-pirenena anankiray, sy ny fiavahan'ny firenena amin'ny firenen-kafa.

Trano lehibe anankiroa. Ny iray miloko mavomavo ary ny iray miloko maintimainty. Misy lavarangana kely avokoa izy ireo ary misy varavarakely fitaratra daholo. Ny iray mampitombo rihana anankiray fotsiny.

Takelaka voalohany gazety an-tsoratra anan-kiray : ahitana lohatenim-baovao maromaro tokoa. Ny lohatenim-baovao dia misoratra mibaribary ary miloko menamena, eo ambaniny dia misy sary mifanaraka amin'izy ireny.

Boky anankiray ahitana sarina vehivavy lava volo mitrotro ny zanany. Io vehivavy io dia manao rojo, manao akanjo fotsifotsy, mitafy lamba menamena. Eo ampovoany dia ahitana soratra.

Fanamaritana ny toeram-pivarotana lehibe anankiray : ahitana soratra fotsifotsy, ahitana sary ravinkazo fotsifotsy ; izay ao anaty boribory mavomavo ary ihany koa miloko fotsifotsy.

Eo ambonin'ity latabatra fotsifotsy ity dia ahitana ireto fitaovana ireto, Ireto fitaovana ireto moa dia fampiasa amin'ny asa fandrafetana ary ny tahony dia hazo avokoa.

Latabatra anankiray izay misy lamba latabatra. Eo ambonin'ity latabatra ity dia ahitana ireto vilia ireto, izay tsara pirina tokoa. Izy ireo moa dia miloko fotsifotsy ary mipetraka eto ambonin'ity tranony vy ity.

Biby anankiray izay miloko fotsifotsy, izy io dia zara fa misy volo, misy lohany izy io ary misy tongony ananki-efatra ihany koa. Ny andro dia efa maizina dia maizina.

Efitrano fianarana anankiray ary ahitana mpianatra maromaro ao anatiny, eny amin'ny farany aloha dia ahitana ny mpampianatra izay manazava ny lesona ary eo akaiky ny mpampianatra eo dia ahitana ny solaitra be.

Vehivavy anankiray izay lava dia lava ny volony kanefa kosa mihorongorona. Ity vehivavy ity moa dia fotsy ny hoditrany ary manao akanjo mavokely izy. Izy io moa dia miankina eto amin'ity lavarangana vy ity.

Eo amban' ity lanitra manga dia manga ity dia misy voankazo fihinam-boa maniry avo dia avo. Miloko maitsomaitso ny raviny. Eo ambaniny dia misy trano izay mitafo fanitso ary vita avy amin'ny hazo. Eo ampitany dia misy lehilahy mitoto zavatra amin'ny laona.

Eo ambony zavatra fotsifotsy anankiray dia ahitana solaitra fotsifotsy ihany koa. Io solaitra io dia hodidinina zavatra mangamanga ; mbola ao anaty tranony izy ; eo amboniny dia misy ny penina fanoratana amin'io solaitra io.

Tamboho anankiray avo dia avo, eo amboniny dia misy zava-maitso maniry, io tamboho io dia zara fa milalitra. Eo akaikiny dia ahitana fiara mijanona.

Eo amin'ny tamboho an'ity trano mavomavo ity dia ahitana sarina tarehina lehilahy sy vehivavy, ary ito tamboho ito ihany koa dia miloko mangamanga ary ahitana soratra miloko menamena sy mangamanga eo aminy.

Eo ambonin'ity lamba latabatra fotsifotsy, izay ahitana sary voninkazo ity dia ahitana boky anankitelo : ary ny roa miloko fotsifotsy ary ny iray kosa miloko maintimainty. Ahitana sary avokoa ny takelaka voalohan'ireto boky ireto.

Ranomasina manonja no tonga ety amin'ny tora-pasika, mitondra ireo vato miloko maintimainty. Ny fasika kosa dia miloko fotsifotsy. Eo kosa ireo hazo mihantona eo amboniny.

Ato anatin'ity efitrano lehibe anankiray ity dia ahitana an'ity olona anankiray ity ihany koa, izay mitendry zava-maneno. Ahitana seza maromaro atao anatin'ity efitrano ity ary varavarankely fitaratra.

Takelaka voalohan'ny gazety anankiray hoe : "Inona ny vaovao ?" Izy ity dia mivoaka isanandro ary vidiana dimanjato ariary. Ahitana ihany koa ireo lohatenim-baovao sy sary mifanaraka aminy.

Hazo maromaro mitambatambatra ahitana kofehy kely maromaro koa eo akaikiny. Io hazo mitambatambatra io dia manome endrikana sambo kely ary ihany koa ahitana lamba kely mifatotra amin'ny tady kely amin'ny hazo.

Trano anankiray izay miloko mavokely sy fotsifotsy any amin'ny rihana farany ambany, izy ity moa dia toerana fivarotana sakafo efa masaka ary ny varavarana dia miloko fotsifotsy, eo amin'ny lavarangana dia ahitana amin'ny fanamarinana fa toerana fisakafoanana izy ity.

Efitrano fisakafoanana anankiray. Ahitana varavarankely fitaratra sy vy. Ahitana ihany koa latabatra maromaro ary seza fipetrahana. Ahitana an'ity lehilahy anankiray ihany koa mitsangana izay manao akanjo mangamanga.

Toeram-piantsenana iray lehibe ahitana vokatra maro be ihany koa. Misy ny karôty, misy ny ovy, misy koa ny "arikovera" eo koa ireo vokatra hafa ahitana voasary.

Trano lehibe anankiray izay miloko fotsifotsy, ahitana varavarankely ary varavarambe. Varavarankely ambany dia vy fa ny ambony kosa dia hazo ary rihana anankiroa io trano io. Ny rihana voalohany efa vita fa ny faharoa vao hatsangana.

Lehilahy anankiroa : ny iray manao samboady misy ny lokon' ny sainam-pirenena malagasy, ny iray kosa manao akanjo maintimainty ary manao solomaso. Izy ireo moa dia samy efa lehilahy lehibe avokoa.

Tranombarotra lehibe anankiray ahitana ireto kavina maro karazana ireto : misy ny miloko volombolamena ary misy kosa ny miloko volombolafotsy, misy ny kely dia kely ary misy kosa ny ngeza be.

Tavoahangy kely anakiray hododinina zavatra miloko mavomavo, ahitana soratra miloko maintimainty ary fotsi fotsy, misarona sarony mangamanga tazomin'olona anankiray.

Eny andoan' Analakely eny dia olona maro dia maro no miveziveza. Misy toerana natokana ho any mpandeha tongotra ary misy toerana natokana ho any ireny fiara ireny na fiarakodia-ndroa izany na fiara tsy matao dalana. Misy ihany koa ny ity tobina miaramila ity.

Renirano lehibe anankiray izay ahitana vato eny ampovoany, ahitana ihany koa rihan-drano kely ary manodidina azy dia ala avokoa izay maitso dia maitso ny raviny.

Fanamarinana ny orinasa anankiray. Ahitana litera anankiray izay miloko fotsifotsy. Ivelan'io litera io dia misy loko mangamanga ary hodidinina loko fotsifotsy izy ireo.

Eo ambanin'ity lanitra manga dia manga ity dia ahitana lalambe mikodana mizara anankiroa. Eo amin'io lalambe mikodana io dia ahitana lehilahy anankiray, miloko mavomavo ny saretiny, mandroaka omby.

Eo ambonin'itỳ latabatra hazo itỳ dia ahitana an'ireto sakafo ireto : ahitana an'itỳ mofomamy itỳ, izay miloko somary mavomavo eto ambonin'itỳ vilia itỳ. Ahitana ihany koa an'itỳ kaopy itỳ izay misy dite ao anatiny.

Eo ambanin'ity lanitra mandrahona dia mandrahona ity dia misy tanimboly anankiray izay midadasika dia midadasika tokoa. Mifanelanelana ireo zavatra novolena ireo ; ny ravin'izy io moa dia miloko maitsomaitso.

Tovovavy anankiray fotsifotsy, lava volo, manao akanjo maintimainty ary koa manao zipo lava dia lava, ary manao kiraro fotsifotsy. Eo akaikiny dia misy zava-maitso maniry ary misy voninkazo maromaro ihany koa.

Orita anankiray izay ngeza dia ngeza tokoa, izy ito moa dia miloko fotsifotsy, ary manana ratsan-tanana maro dia maro ihany koa izy. Ao anatin'ity koveta mangamanga ity dia mbola misy orita afa.

Fiara anankiray izay tsara dia tsara sy raitra dia raitra tokoa. Ity fiara ity moa dia ireny karazana fiara mandeha mafy be ireny. Miloko fotsifotsy ity fiara ity, eo aoriany dia misy ity trano fitaratra be ity.

Toerana anankiray izay tena mahasarika mpizahan-tany tokoa, izy ity dia toerana any Antsirabe any antsoina hoe : Tritriva ary manga dia manga ny lokon'ny rano ary manodidina azy dia feno ala avokoa.

Eo ambonin'ny ity kianja filalaovana baolina kitra ity dia ahitana olona maromaro izay mifanenjika iny baolina iny. Manao akanjo mangamanga ny sasany ary ny sasany kosa dia manao akanjo fotsifotsy.

Voankazo maromaro no mifono ao anatiny ity lamba maitsomaitso ity : ahitana akondro izay vao avy masaka miloko mavomavo, ahitana voasary ihany koa, ahitana karôty ary sakamalaho.

Lehilahy anankiray izay fohy volo, manao akanjo no eny ambonin'ity trano izay vao amboarina ity. Ity trano ity dia mbola feno hazo manodidina azy ary miala ireny rehefa vita ny trano.

Toerana fivarotana kiraro anankiray, ahitana kiraro maro dia maro tokoa, sy maro karazana. Ahitana kiraro an-dehilahy, ahitana kiraro am-behivavy, ary ahitana kiraro ho an'ny ankizy. Misy ramatoa anankiroa, sy lehilahy anankiroa mivarotra eo.

Fitaovam-pianatra maro karazana no hita eto. Misy ny miloko mavokely ary misy kosa ny miloko mavomavo. Ito fitaovam-pianatra ito dia solaitra. Eo ampovoany dia miloko fotsifotsy ary eo amin'ity dia ahitana ny vidin'izany.

Eo akaikin'ity tamboho avo dia avo ity izay tsy milalotra fa mirafitra biriky fotsiny dia ahitana taomobilina anankiray fitanteram-bahoaka izay miloko fotsifotsy. Ao ambaniny dia ahitana lehilahy anankiray manamboatra azy.

Eo an-tokontanin'ity trano anankiray ity izay rihana ambany fotsiny dia ahitana olona anaky roa izay manao akanjo ba, izay mitanin'andro, ny iray manao akanjo mangamanga ary ny iray kosa manao akanjo mavokely ahitana ihany koa fanahazana lamba.

Eo ambanin'ity lanitra mandraoana ity dia ahitana sekoly ambaratonga voalohany, eo ambonin'izany vavahadin'ny sekoly miloko mangamanga izany dia ahitana soratra miloko mangamanga sy fotsifotsy, eo ambaniny kosa dia ahitana olona maro.

Trano anankiray iray somary efa simbasimba izy io. Mitafo bozaka io trano io ary ny varavarankely sy ny varavarambe dia vita avy amin'ny hazo daholo ary eo akaikiny dia misy an'ity sarety ity.

Tranombarotra lehibe anankiray. Ahitana vokatry ny orinasa maro dia maro, ahitana ireto sakafo azo hohanina ireto ihany koa. Izy ireo moa dia mbola mifono ao anaty tranony avokoa. Misy ny miloko mavomavo, mangamanga ary maitsomaitso.

Lalambe mikodàna izay mirary vato, ahitana fiara mandeha eo amboniny. Io fiara io dia fiara fitanterana entana miloko fotifotsy. Etỳ amin'ny sisiny kosa dia ahitana mpandeha an-tongotra maromaro.

Toeram-pivarotana anankiray ahitana an'ireto fitaovana maro dia maro ireto izay fampiasa amin'ny asa tanana. Izy ireo dia misy miloko mavomavo, misy ny miloko menamena ary misy kosa ny miloko maintimainty.

Toeram-pivarotana eny an-tsena anankiray, ahitana ireo zavatra fampiasa ho fandrahoana ao an-trano. Ahitana voatabia, ovy ary hahitana zavatra hafa ihany koa ahitana vehivavy anankiroa mpivarotra eo aoriana.

Eo ambanin'ity lanitra manga dia manga ity dia ahitana rano be miloko mangamanga ihany koa. Ny onjan'ny rano dia miloko fotsifotsy ary ahitana vato maromaro milahadahatra.

Zava-manan'aina anaty ranomasina anankiray no milomano. Izy io dia maka endrika vorona ary miloko maintimainty, fotsifotsy. Ny ranomasina manodidina azy kosa dia miloko manga dia manga ; eo ambaniny dia ahitana zavatra.

Miaramila maromaro no milahatra manao matso amin'ity andro iray toazato ho an'ny firenena ity, izy ireo dia manao ankanjo mitovy avokoa, manao satroka menamena ary manao an' ity kiraro maintimainty ity daholo.

Eo ambanin'ity lanitra manga dia manga ity; ahitana tokontany malalaka dia malalaka tokoa; eo akaikin' izany tokontany izany dia ahitana trano miloko fotsifotsy, mavomavo ary mangamanga; eo akaikiny kosa dia ahitana zava-maniry maitsomaitso.

Vata kely anankiray izay miloko maitsomaitso. Ao anatin'izy io dia ahitana ireo fitaovana fampiasa amin'ny asa ao an-dakozia ahitana vilia ary ahitana kaopy ihany koa ary samy manana ny lokony daholo izy ireo.

Trano anankiray izay manaraka ny firafitry ny trano vita malagasy. Mitafo bozaka io trano io ary misy lavarangana miloko mangamanga. Eo an-tokotany dia ahitana aliaka ary olona anankitelo.

Lehilahy iray no mihety volo any amin'ny mpanety. Izy io dia maintimainty ny loko, misy volom-bava ary misy masony ary misy orony. Ho fiarovana ny volo tsy ho latsaka anaty akanjony dia manao zavatra maintimainty izy.

Eo ambonin'ity latabatra hazo izay somary makakakaka ity dia misy vilia anankiroa izay feno sakafo avokoa izy ireo, ny iray menamena ary ny iray maitsomaitso. Eo akaikiny dia ahitana ranom-boankazo.

Olona maromaro, misy ny lahy ary misy ny vavy, no miandry eo amin'ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra sy eo amoron'arabe. Ny sasany amin'ireo dia manao akanjo maintimainty, ny sasany manao mangamanga, ary ny sasany manao menamena.

Eo ambony latabatra hazo izay misy lamba latabatra gony dia misy zava-maintso maromaro mipetraka ; misy ny miloko maintsomaintso ary misy kosa ny miloko somary menamena, mbola misy tahony avokoa izy ireo.

Tavoahangy kely anankiray notazomin'ny olona amin'ny tanany. Izy io moa dia misarona maintimainty ary ahitana taratasy manodidina ny vatany, misoratra maintimainty eny aminy.

efitrano anankiray ;ahitana seza raitra dia raitra tokoa miloko menamena ; ny rindrina miloko fotsifotsy .Ao anatin'ity efitrano ity dia misy ny toerana natokana ipetrahan'ny boky

Eo ambony latabatra hazo dia misy taratasy fotsy anankiray, misy ihany koa jiro anankiroa ary misy fampandehanana azy ary misy fanamboarana io jiro io ihany koa.

Boky anankiroa izay samy miloko fotsifotsy avokoa izy ireo, eo amin'ny takelaka voalohany ireto boky ireto moa dia samy ahitana sary daholo, ahitana sarina vehivavy ary samy ahitana ny lohatenin'izy ireo eo.

Boky maromaro mifampitaingana. Izy ireo dia maro karazana tokoa ary eo amin'ny takelaka voalohan'ireo boky ireo dia samy ahitana ny lohateniny tsirairay avy. Misy ny miloko fotsifotsy, misy ny miloko mangamanga ary misy kosa ny miloko mavokely.

Eo ambony lamba anankiray izay miloko maro loko dia ahitana zavatra mavomavo ary zavatra fotsifotsy izay ao anaty vatakely, ny saron'io vatakely io dia mavomavo ary misy soratra.

Vehivavy anankiray mitsangana. Izy io dia somary mangamanga io vehivavy io. Manao akanjo lava izy izay volomparasy ary mangamanga ny lokony ary misy mavokely ihany koa. Manao kapa maintimainty izy.

Akanjo anankiray izay manamarika ny fiavahany satria vita teto Afrika. Izy io dia ahitana soratra hoe "Afrika". Ahitana loko maromaro ihany koa. Ahitana loko menamena, mavomavo ary maitsomaitso.

Vehivavy anankiray izay somary fotsifotsy. Ny volon'ity vehivavy ity dia mirandrana ary lava dia lava. Ny molotr'ity vehivavy ity ihany koa dia miloko ary ny nifiny dia fotsy dia fotsy ary manao akanjo menamena izy.

Eo ambonin'ity latabatra somary fotsifotsy ity dia misy boky anankiray izay misy sarina lehilahy sy vehivavy eo amin'ny takelaka voalohany, ahitana ny lohatenin'ny boky ihany koa sy ny anaran'ny mpanoratra ny boky.

Sary bitro lava sofina iray misy masony ary misy orona sy vava no misaoty, manana tongotra izy io ary manana tanana ihany koa.

Bibidia anankiray izay mitovy amin'ny soavaly. Izy ity moa dia miloko: maintimainty, sy fotsifotsy, ary misy ny somary menamena. Avo dia avo tokoa izy ity, misy tongony efatra.

Sainam-pirenena anankiray izay manamarika ny fiavahany amin'ny firenen-kafa. Ity sainam-pirenena ity dia sainam-pirenenana firenena iray any alavitra be any, miloko menamena ary hododinina loko fotsifotsy.

Trano maromaro izay manaraka ny firafitry ny trano vita malagasy ahitana varavarambe ary koa ahitana varavarankely. Misy ny trano amin'ireo dia mitafo bozaka eo akaikiny dia ahitana trano natokana ho an'ireo biby fiompy.

Takelaka voalohan'ny gazety " Tia tanindrazana". Ahitana an'ireo lohatenim-baovao izay mibaribary eny ambony ary eo ambanin'ireny lohatenim-baovao ireny dia misy sary mifanaraka aminy.

Efi-trano lehibe anankiray; izay miloko fotsifotsy sy maintimainty ny rindrina; ao anatiny ity efi-trano lehibe ity dia ahitana ireto jiro izay miloko somary mavomavo ireto manazava ity trano ity.

Fiara anakiray, izay fiara tsy mataho-dalana. Miloko fotsifotsy ary maintimainty izy io. Eo aloha dia ahitana rangahy anakiray mpitondra azy . Izy io moa dia mipetraka eto amin'ny ity toerana natokana hijanonan'ny fiara ity.

Eny ambonin'ity trano vao amboarina ity dia ahitana olona maromaro miasa amin'ny famitana azy. Misy lehilahy anankiray izay manao satroka somary mavomavo ary lehilahy anankiray kosa manao akanjo somary menamena.

Lehilahy anankiray manao satroka ary manao akanjoba no mandeha eny amin'ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra ireny. Eo akaikiny dia misy ity lehilahy anankiroa ity izay miasa mafy mitarika ity sarety feno entana ity.

Eo ambaniny ity lanitra manga dia manga ity dia ahitana ranomasina izay manga dia manga ihany koa. Eny amoron-drano io dia misy zava-maitso maromaro maniry ; ahitana hazo avo dia avo.

Tanana olona iray no ahitana ny vary ao anaty lovia. Eo akaikin'izany vary izany dia ahitana ny laoka izay miloko menamena sy fotsifotsy.

Toeram-pivarotana anankiray, ahitana vokatra maro dia maro izay ao anaty vata kely izy ireo. Misy ny miloko maintimainty ary misy kosa ny miloko mavomavo. Misy mipetraka eo aloha ary misy mipetraka any aoriana ; misy mipetraka eo ambony ary misy mipetraka eo ambany.

Mpianaka anankiroa no mandeha eo alohan'ity trano tsara dia tsara ity izay miloko fotsifotsy sy mangamanga, ity vehivavy ity dia manao akanjo lava izay tonga hatrany amin'ny tongotra ary ity akizilahy kely ity kosa dia sola loha manao akanjo fotsifotsy.

Olona anankiray somary lavalava hoho mamadibadika ity boky fanoratana ity. Ito boky fanoratana ito dia miloko fotsifotsy ny takelakany eo ambaniny koa dia ahitana mitovy karazana aminy.

Ankizivavy anankiray izay lava volo tokoa izy io. Mitsikitsiky, hita ny nifiny fotsy, manao akanjo fotsifotsy ihany koa izy ary manao zipo izay miloko mangamanga ary manao kiraro fotsifotsy.

Gazety anankiray izay mpiseho eto Madagasikara. Vidiana amin'ny vidiny arivo ariary izy ity. Ary eo amin'ny takelaka voalohan' ity gazety ity dia ahitana lohatenim-baovao maromaro izay misoratra ngeza.

Olona anankiray izay mitazona ireto fanatsarana tarehy ireto amin'ny tanany : misy ny fandokoana volomaso izay ity lavalava kely maintimainty ity ary misy kosa ny fandokoana molotra.

Litera anankiray miloko fotsifotsy hodidinina zavatra iray miloko mangamanga, tsy adino ihany koa ny eloko maintimainty eo ambaniny.

Zaridaina kely anankiray ahitana ireto zava-maitso maniry ireto, izy ireo moa dia samy manana ny ivoleny tsirairay avy ary avo dia avo ny ravin'ity zava-maitso ity.

Lalana anankiray izay lalan-toram-pasika dia ahitana ireto ankizy anankiroa ireto. Ny iray moa manao akanjo mavomavo ary ny iray kosa tsy manao. Tsy mikapa avokoa izy ireo. Eo aloha dia misy olona anankiroa.

Sakafo maro dia maro tokoa no sady maro karazana tokoa no mipetraka eo ambonin'ity latabatra ity ary efa masaka daholo izy ireo, ny iray efa ao anatin'ity toerana misy azy ity izay kiranoranon-javatra.

Miampita eto amin'n' ity arabe izay somary efa maloto ity rangahy anankiray izay manao akanjo ary manao ambanina akanjo ihany koa. Eny amin'ny tananany dia misy finday ary eo akaikiny eo amin'ny toerana natokona ho any mpandeha tongotra dia misy lehilahy anankiray ihany koa.

Eo akaikin'ity tranobe ity dia misy olona anankiray izay mivarotra satroka ; satroka maro karazana tokoa izy ireo ary misy an'ity vehivavy mibaby zavatra ity , mijery satroka hovidiana.

Lamba anankiray menamena ahitana sarina voninkazo maitsomaitso. Eo amboniny dia misy tànan'olona anakiray izay mitazona an'ity fikosehana tongotra miloko menamena ity.

Eo ambanin'ity lanitra manga dia manga sy masoandro mibaliaka dia mibaliaka ity, dia ahitana toerana lehibe anankiray, fipetrahan'ireto fitaovana fanamboarana herin'aratra ireto.

Fitaovam-pitaterana maromaro no mipetraka eo amin'ny toerana natokana ho fijanonan'izy ireny. Izy io moa dia miloko mavomavo ary misy fitaratra ihany koa, ary eo alohany dia misy an'itỳ lehilahy manao satroka maintimainty itỳ mandalo.

Eny amin'ny lalam-be migodàna anankiray dia ahitana fiara maromaro mandeha. Misy ny fiara natokana ho an'ny olona vitsy anisa ary misy kosa ny fiara natokana ho an'ny olona maromaro. Eo akaikiny dia ahitana fiara kodiaran-droa izay oentin'ny olona anankiray.

Sarina tovovavy anankitelo, ny anankiroa amin'izy ireo dia mirandrana, ny iray somary fohy volo. Ny iray mitazona zavamaneno amin'ny tanany ary ny roa kosa dia maka sary mifampiankina.

Rangahy anankiray somary zarazara hoditra, somary sola vatony, manao solomaso maintimainty ary misy volom-bava izay efa somary mivadika fotsifotsy, manao akanjo mangamanga ary fotsifotsy.

Lehilahy lehibe anankiray izay somary solasola, eo aorianany dia ahitana sainampirenena, izy io moa dia mipetraka ambony seza ary eo ambony latabatra dia ahitana an'ity taratasy fotsy ity.

Mpitandro ny filaminana anankiroa, izay manao akanjo mitovy no mitsangana eto amin'ity toerana natokana ho any mpandeha an- tongotra ity, eo alohan'izy ireo dia misy lalambe mikodana ihany koa.

Eo ambony latabatra anakiray, ahitana lamba latabatra fotsy fotsy izay misy sary. Eo amboniny dia misy ireto vatakely ireto maromaro. Ao anatiny moa dia misy mofo mamy ary eo ivelany dia misy seza ary ny fitaovana fampiasa ao an-dakozia.

Gazety anankiray izay mpivoaka isanandro eto Madagasikara, Gazety " Taratra " izany. Ahitana ny vidina izay dimanjato ariary , ahitana ihany koa ireo lohatenim-baovao maromaro eo amin'ny takelaka voalohany.

Eny amin'ny rova Manjakamiadana eny dia ahitana an'ity vavahady vato ity ary eo amboniny dia ahitana an'ity sary vorona izay miloko volom-bolamena ity. Ao anatiny dia ahitana an'ireto mpitsidika ireto.

Eo ambony latabatra, izay misy lamba latabatra, dia misy an'ity hazo be mitapelaka fitetehana hena ity; ary eo amboniny dia misy ity lovia baolina izay ahitana tongotr'akoho maromaro ao anatiny.

Eo ambonin'ity latabatra fotsifotsy ity dia ahitana ity zavatra maintimainty izay mitovy amin'ny tendan'olona ity ary ahitana ihany koa ity rojo volamena ity.

Zava-maneno anankiray izay mamoaka feo tsara dia tsara tokoa. Izy ity moa dia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra miloko mainty mainty sy fotsy fotsy izy ity.

Vato maromaro izay mifampitaingina eny amin'ireny hazo oreny. Misy ny vato miloko mangamanga, misy ny vato miloko somary maintsomaintso ary misy kosa ny vato miloko somary mavokely.

Toeram-piarotana anankiray, ahitana fitaovana maro dia maro ao anatiny. Ao anatin'itỳ varavarana fitaratra itỳ izy ireo. Misy ny kaopy, misy ny ondana, ary misy kosa ny fitaovana hafa. Eo ivelany dia misy voninkazo anaty vata kely.

Trano miloko maintimainty maromaro no mifampilahatra. Mirary hazo avokoa ireo trano ireo, eo akaikin'ny trano dia ahitana vato mitsangan,a eo akaikiny kosa dia ahitana trano vato be avo dia avo tokoa.

Fiangonana anankiray izay tsara dia tsara tokoa ny firafitrany. Izy io dia ahitana varavarambe eto aloha ary manana tilikambo izay avo dia avo ihany koa ; eny amin'ny farany ambony dia ahitana sarivongana.

Eo ambanin'ity lanitra manga dia manga ity, ahitana torapasika. Eo koa ny ranomasina miloko manga dia manga tokoa, eo amin'io torapasika io dia misy ankizy anankiroa milalao ; ny iray manao akanjo ny iray kosa tsy manao.

Takelaka voalohan'ny gazety an-tsoratra anankiray ahitana ny lohatenim-baovao miloko maintimainty. Eo ambanin'ireny lohatenim-baovao ireny dia ahitana sary mifanaraka amin'io lohatenim-baovao io.

Toeram-pisakafoanana anankiray ahitana sakafo maro karazana tokoa. Misy ny mofo mamy ary misy ihany kosa ny mofo masira. Tsy adino ihany koa ny zava-pisotro mamy dia mamy. Eo ireo olona manao akanjo fotsy.

Ankizivavy kely anankiray mirandrana. Izy io dia somary fotsifotsy io ankizy kely io. Manao akanjo menamena ary mavomavo. Eo anoloany dia ahitana rindrina miloko fotsifotsy.

Toeram-pivarotana anankiray, hahitana ireo vokatra vita tety Madagasikara, ahitana kavina vita avy amin'ny vato ety Madagasikara miloko mangamanga, ary izy ireo moa dia mipetraka ao anatin'ity trano fitaratra kely iti aby.

Trano anankiray izay miloko volomboasary. Ahitana soratra miloko fotsifotsy sy maintimainty ihany koa ny rindriny. Ary any amin'ny rihana ambany indrindra dia toeram-pivarotana. Ary ny lokon'ny varavaranan'ity toeram-pivarotana ity dia volomboasary ihany koa.

Ao anaty lovia miloko menamena dia ahitana voankazo maromaro mitambatra ; izy ireo moa dia tsara dia tsara tokoa, ahitana manga, ahitana garana ary ireo voankazo hafa.

Fikambanana lehilahy maromaro izay mpitia baolina kitra. Izy ireo dia manao akanjo mitovy avokoa ary misy fohy izy ireo ary misy lava ; misy ihany koa ity ankizy lahy kely ity izay manao akanjo mangamanga.

Toerana anankiray izay fitsidika ireny mpizahatany ireny ; izy io dia ety Madagasikara no misy azy ; io toerana io dia efa miovamiova tsikelikely tratra ny taona efa ela.

Ao anaty efitrano anankiray dia ahitana latabatra fisotroana na fisakafoanana, ny varavarana dia fitaratra avokoa, eo ivelany dia misy toerana filomanosana izay manga dia manga ny rano.

Tranombarotra lehibe anankiray, ahitana fitaovana maro dia maro ao anatiny ; ity fitaovana anankiray ity dia somary boribory ary miloko fotsifotsy ary maintimainty ary eo ambaniny kosa ny vidiny.

Loko maromaro mifanaraka. Misy loko mangamanga misy loko fotsifotsy, ary misy loko maitsomaitso. Izy ity dia manamarika ny firenena anankiray satria sainam-pirenena izy ity. Manamarika ihany koa ny fiandrianan'ny firenena iray.

Trano be anankiray manaraka ny fenitra amin'ny vanim-potoana misy izao. Manana varavarankely maro dia maro ary manana varavarambe ihany koa. Eo anoloany dia ahitana zaridaina maitso dia maitso, ahitana voninkazo maniry.

Ankizilahikely maromaro izay samy manana ny hetin'ny volony, ny volon'ity ankizy ity dia miloko mavomavo ny eo an-tampony ary ny atỳ amin'ny sisiny kosa dia samy manana ny paoziny avokoa izy ireo.

Tavoangy kely iray ahitana sarina vehivavy miondrika mivavaka eo amin'ny vatany. Ary misarona fotsy fotsy eny amin'ny lohany.

Sary vokatry ny orinasa iray no mipetaka amin'ny toerana fametrahana izany, ahitana soratra miloko maitsomaitso ary koa mangamanga. Eo akaikiny kosa dia misy lehilahy manao satroka maintimainty.

Boky anankiray izay ahitana sarina soavaly misy tandroka eo aloha, ahitana ihany koa ny lohatenin'ity boky ity izay misoratra menamena ary ahitana ihany koa ny anaran'ny olona nanoratra ity boky ity.

Eo amin'ny toerana natokana fiandrasana ny fiara fitateran'olona dia ahitana olona maromaro miandry ny fiara andehanana; eo akaikiny dia ahitana lalam-be mikodana; ireo olona ireo dia misy ny lehilahy ary misy ny vehivavy.

Sainam-pirenena anankiray ahitana loko maro dia maro : eny amin'ny farany ambony dia misy ny loko mavomavo, manarakaraka azy ny loko maitsomaitso ary ny farany dia ny loko menamena, eo ampovoany dia ahitana sary kintana fotsifotsy.

Ondana maro dia maro, maro karazany : misy ny ondana volovoloina fotsifotsy ary misy koa ireo ondana misy sary voninkazo ary eo koa ireo ondana miloko menamena.

Latabatrana toeram-pisakafoanana anankiray, ahitana ranomboakazo eo amboniny, mofo ary kaopy izay misy dite ao anatiny. Io kaopy io dia miloko maintsomaintso, eo anoloany dia ahitana fiara.

Soratra miloko mangamanga izay ao anatin'ity boribory mangamanga ity ihany koa, izy ireo moa dia hodidin'ity loko fotsifotsy ity daholo na ilay soratra na ilay boribory.

Ao anaty efitrano fianarana anankiray dia miloko fotsifotsy avokoa ny rindrina. Enỳ amin'ny solaitrabe dia ahitana ity lesona ity izay vao andeha. Ahitana ny lohatenin'ny lesona ary ny zavatra ianarana ihany koa.

Toerana anankiray izay toerana fialan-tsasatra. Manana tokotany izy io, izay ambolena bozaka maitso dia maitso ; misy zaridaina ihany koa, izay misy voninkazo miloko mavomavo ary misy an'ireto voankazo fihinam-boa ireto.

Miankina eo amoron' ity zorin'ity trano ity, ravinala anankiray maniry, izay efa av dia avo : ny aty amin' ny vodiny dia somary efa mainamaina fa ny eny ambony kosa dia mbola maintso daholo ny raviny sy ny tahony.

Ato anatin'ity trano kely fitaratra ity dia ahitana mofo maromaro izay mipetraka ao anaty vilia. Izy ireo moa dia ho amidy ahitana ity mofo anana ity izay mitafotafo ary eo ambany dia misy ity mofo anankiray ity ihany koa.

Eo ambanin'ity lanitra mandrahona dia mandrahona ity dia misy tanàna kely anankiray izay amoron-dalana ; io lalana io dia lalam-be mikodana ary misy fiara tsy mataho-dalana mandeha eo amboniny.

Baoritra maromaro no mifampitaingina . Misy ireo manana loko mangamanga ary misy koa ireo manana loko menamena, tsy adino ihany koa ireo manana loko fotsifotsy.

Tranom-barotra lehibe anankiray ahitana fitaovana maro dia maro ao aminy, ahitana ireo fitaovana fampiasa amin'ny asa ao an-dakozia, ahitana ihany koa hety izay mbola mifono amin'ny tranony ary ireto tavoahangy fitondrana rano ireto.

Eo amin'ity lalambe mikodana anankiray ity dia ahitana fiara maromaro mandeha, ahitana fiara-pitatitra entana izay miloko fotsifotsy ary ahitana fiara mpitondra olona ihany koa izay miloko fotsifotsy izy io.

Eo ambony dabilio anankiray dia ahitana tovovavy lava volo manao sary, io tovovavy io dia manao solomaso, manao akanjo fotsifotsy ary tazominy amin'ny tanana ny sarina lehilahy anankiray.

Fanamarinana ny orinasa anankiray. Ahitana soratra miloko mangamanga, ahitana an'ity litera be ity koa izay miloko mangamanga. Izy io dia hodidinina loko mavomavo.

tokotany anak'iray izay malalaka dia malalaka tokoa ary vao andalan'ny fanamboarana ihany koa ity toerana ity dia natokana ho filomanosana ireny kanefa kosa mbola tsy vita izy

Olona maromaro: lehilahy, vehivavy, ary zazakely no tsara toerana tokoa ao anatin'ity sambo ity, izay hiampita an'ity ranomasina manga dia manga ity. Ahitana an'ity lehilahy ity mitsangana manao akanjo mainty ary manao ambaniny lava.

Loko maromaro izay mifampitaingina, mifanao ambony ambany. Eo ny loko mangamanga izay mibahana toerana be, eo ny loko fotsifotsy ary eo kosa ny loko maintimainty izay eo ampovoany.

Ankizivavy kely somary fotsifotsy petapetak'orona ary faly dia faly izy, manao kapa izy ary manao akanjo. Ny rindrina eo aorianany dia miloko fotsifotsy ary misy varavarankely eo akaikiny.

Eo ambony zavatra somary mangirangirana misy zavatra anankiray izay miloko somary mangamanga, ahitana tanany ary koa ahitana vatany ary masony.

Lanitra manga dia manga, eo ambaniny dia misy zavatra maitso dia maitso tokoa. Eo akaikin'ireto zaridaina maitso ireto dia misy toerana fampirantiana anankiray, izay tsidihan'ireto tanora maro dia maro ireto.

Mipetraka eo ambonin'ity lamba volovoloina ity dia boky anankiray izay misy sarina vorona sy sarina aliaka ary sarina ala. Ahitana ihany koa lahateny kely ao anatiny.

Takelaka voalohan'ny gazety an-tsoratra anankiray ; ahitana lohatenim-baovao izay mibaribary tokoa. Ary ahitana soratra miloko maintimainty ; eo ambaniny dia ahitana sary mifanaraka amin'ny lohatenim-baovao io.

Toeram-pivarotana anankiray ahitana vakana na rojo maro karazana tokoa izay vita Malagasy avokoa izy ireo ; misy ny vita avy amin'ny hazo, misy kosa ireo vita avy amin'ny akora hafa mintsy.

Biby an-dranomasina anankiray somary miloko volontany. Izy io dia somary naka endrika vorona. Ny ranomasina kosa dia somary miloko mangamanga. Eo ambanin'io biby io dia hahitana fasika.

Toerana fambolena voatabia anankiray dia ahitana voatabia maro dia maro maniry ary efa manome voany avokoa ireo voatabia ireo, ny tahony dia miloko maitsomaitso ary ny voany kosa dia miloko menamena.

Eo ambodin'ity rindrina miloko fotsifotsy ity dia misy ravi-mangahazo maniry izay mbola ivaiva izy ary miloko maintsomaintso ihany koa ary ahitana korontan-javatra ny tokontany.

Takelaka voalohany gazety an-tsoratra anankiray : ahitana ireo lohatenim-baovao misoratra maintimainty; eo ambanin'ireny lohatenim-baovao ireny dia ahitana sary mifanaraka amin'ny lohatenim-baovao io; ahitana ihany koa sarin'olona maromaro.

Finaritra ny maso mahita ireto asatanana malagasy izay mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa, ahitana ny baobab vita avy amin'ny tandroka, eo koa ny baobab vita avy amin'ny tsihy izay tena mahasarika ny maso tokoa.

Lalam-be mikodana anakiray ahitana lavaka eo ampovoany , eo akaikiny kosa dia ahitana olona anakiroa mandalo, ny iray dia manao zipo ary ny iray kosa dia manao pataloha menamena.

Fanamarinana ny vokatry ny orinasa anankiray ahitana sarin'izao tontolo izao izay ao anaty boribory ary eo ambany dia ahitana sary miloko mangamanga ary soratra ihany koa.

Fiarakodiarandro anankiray izay mipetraka miloko fotsifotsy sy maintimainty izy io ary ahitana ihany koa ity vy mitambatambatra izay mampandeha azy ity ao.

Eo ambanin' ity lanitra mandrahona dia mandrahona ity dia misy tany malalaka anankiray, ahitana lehilahy maromaro mitsangana eto amin'ity tany malalaka ity, ahitana lehilahy manao satroka, ahitana lehilahy manao akanjo mafana ary ahitana ity fitaovam-pitaterana ity ihany koa.

Biby anankiray izay manan'elatra. Ny kibony dia miloko mavomavo ary maintimainty. Ny lohany dia miloko maintimainty ihany koa. Izy io dia mipetraka eo ambony zava-maitso.

Takelaka voalohany gazety an-tsoratra anankiray ahitana ireo lohatenim-baovao izay ngeza dia ngeza enỳ ambony ary ihany koa ahitana sary izay mifanaraka amin'ny ireny lohatenim-baovao ireny.

Takelaka voalohany gazety an-tsoratra anankiray ahitana ireo lohatenim-baovao maromaro. Ny lohatenim-baovao moa dia ngeza dia ngeza miloko maintimainty ny soratra ; eo ambaniny dia misy sary mifanaraka amin'ireny lohatenim-baovao ireny.

Toeram-pivarotana sakafo izay tsara dia tsara dia ahitana lehilahy anankiray manao satroka fotsifotsy ary manao akanjo fotsifotsy. Ireo mofo ireo moa dia misy ny mofo masira ary misy kosa ny mofo mamy, misy ny mifono zavatra.

Toeram-pivarotana kely anankiray ahitana zavatra maro dia maro tokoa. Io fitoeram-pivarotana io dia amoron-dalana mipetraka ao anaty sobika kely avokoa ireo entana amidy ireo. Misy ny lamba kely, misy ny fametrahana entana ary misy ny kilalao an'ankizy.

Lehilahy anankiray izay fotsifotsy, izy io moa dia manao solomaso ary mitsangana miteny eto alohan'ity fampiakaram-peo ity izay miloko fotsifotsy ihany koa, izy io ihany koa dia manao akanjo maintimainty.

Trondro anankiray izay maroloko tokoa. Izy io dia misy kirany hafa dia hafa miloko mavokely, volomboasary, mangamanga ary mavomavo ity trondro ity ; izy io moa dia milomano ao anaty rano.

Tranom-barotra lehibe anankiray izay ahitana fitaovana fampiasa amin'ny fiara. Izy ireo moa dia mbola ao anaty tranony avokoa. Mipetraka ambony ambany izy ireo. Ny tranon'ny sasany miloko mangamanga ary ny sasany miloko mavomavo.

Toerana fivarotana ireny kojakoja fampiasan'ny mpianatra any am-pianarana ireny. Ahitana fitsipika maro karazana tokoa miankina amin'ny rindrina ary samy manana ny lokony daholo izy ireo ; eo akaikiny dia ahitana ireo fandrangitana ny pensilihazo ireny.

Soratra miloko mangamanga ary sary miloko mangamanga ihany koa. Izy io moa dia fanamarinana ny orinasa anankiray mba hiavahany amin'ny hafa ary hodidinin'ity loko fotsifotsy ity izy io.

Lehilahy anankiray izay manao satroka, izy io dia mifoka sigara, ary mitazona ity fitsipika ity amin'ny tànany mba hanamboarana tsara ity trano izay amboariny ity. Ny rindrina moa dia miloko somary maitsomaitso ary fotsifotsy.

Takelaka voalohan'ny gazety an-tsoratra anankiray, ary ahitana ny lohatenim-baovao maromaro ihany koa. Izy ity dia vidiana amin'ny vidiny arivo ariary. Ary ireo lohatenim-baovao ireo dia misy sary mifanaraka aminy eo ambany.

Mipetraka eo ambonin'ity latabatra hazo ity dia kaopy fitaratra anankiray izay somary boribory ary ahitana sarisary kely ihany koa, eny amin'izy io dia misy firazomana azy rehefa hitazona azy.

Eo ambony latabatra dia misy ireo fitaovana fampiasa amin'ny asa any ampiasana, eo ny penina, eo ny penisilihazo, eo ny fanetezana ary eo ihany koa ireo boky kely maro samihafa.

Hodidinin'ity loko fotsifotsy ity, soratra mangamanga sy sary miloko volomboasary, izy io moa dia fanamarinana sy fampahafantarana ny orinasa anankiray mba hiavahany amin'ny hafa.

Toeram-pivarotana ahitana ireo boky maro dia maro tokoa. Boky natokana ho an'nyankizy daholo izy ireto, eo ny miloko mavomavo, eo ny fotsifotsy. Ahitana sary avokoa ny takelaka voalohan'ireo boky ireo.

Eo ambanin'ity lanitra manga dia manga ity dia ahitana ity trano lehibe anankiray ity, izay toeram-pivavahana, ny rindrin'ity trano ity moa dia miloko fotsifotsy, ahitana varavarambe ihany koa ary varavarankely.

Toeram-pivarotana boky natokana ho an'ny ankizy dia ahitana boky maro dia maro : ahitana boky miloko mangamanga, maitsomaitso ary menamena. Ahitana sary avokoa ny takelak'ireto boky ireto.

Sainam-pirenena anankiray izay miloko mangamanga eny amin'ny farany ambony, manarakaraka ny loko fotsifotsy ary ny etỳ amin'ny farany ambany ny loko maitsomaitso. Izy io moa dia manamarika ny firenenena anankiray mba hihavahany amin'ny firenena hafa.

Lehilahy anankiray manao akanjo maintimainty no manamboatra trano ho tsara tokoa, izy io moa dia mpandoko ny ataony ary mipetraka eo ambony zavatra mavomavo ary ny sarony miloko fotsifotsy.

ankizy kely maromaro izay mbola mpianatra any amin'ny ambaratonga ambany no mipetraka eny ambony seza ary misy ihany koa ireto olona izay efa lehibe ireto izay manao arovava tokoa milalao miaraka amin'ireto ankizy ireto

Eo amin'ity toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra ity dia misy olona mivarotra hetra ary misy olona mivarotra zavatra hafa ihany koa. Misy hazo maniry eo ihany koa ary miloko fotsifotsy ny vodin'io hazo io.

Boky natokana ho an'ny ankizy anankiray, ahitana lohateniny eo ambony ary eo ambany kosa dia ahitana sary izay mifanaraka amin'ny lohateny eo. Misy sarina ankizilahy kely ary misy sarina biby.

Vorona anankiray izay afa dia afa tokoa ny paoziny ny lokony moa dia volombosary ary izy io ihany koa dia volohina dia volohina, ny lokony masony dia mainty dia mainty ary ny vavany dia afa paozy tokoa.

Eo ambanin'ny trano vato no ahitana ireo olona. Eo koa ireo hazo manodidina izany, hodidinin' ny trano aman' arivony.

Sainam_pirenena anakiray ahitana ny fanamarinana azy. Ahitana loko menamena, ahitana sary vorona ihany koa. Io vorona io dia lohany anakiroa, tongony anakiroa, elany anakiroa.

Toeram-pivarotana anankiray ahitana zavatra maro dia maro tokoa. Eo ny vary makalioka mifampilahatra, ary eo kosa ireo zavatra hafa izay mipetraka eo ambaniny. Eo akaiky eo ambanin'izany kosa dia misy zavatra miloko fotsy.

Vehivavy anankiray izay somary zarazara hoditra, izy io dia lava volo anefa ny volony kosa dia mirandrana mifatotra eto ambony, izy io koa dia misy orona, misy sofony ary misy maso.

Eo ambonin'ity latabatra mavomavo ity dia ahitana an'ity boky anankiroa ity. Ny boky anankiray dia ahitana sarina vehivavy manao menamolotra, manampina ny vavany ; ny boky iray kosa miloko fotsifotsy ary ahitana ny lohatenin'ny boky eo.

Lehilahy anankiray izay manao akanjo mainty mitovy amin'ny ambany, mainty daholo ihany koa. Izy io dia fohy volo, misy orona, misy masony, eo aoriany dia misy Ravinala maniry.

Eo ambanin' ity lanitra manga dia manga ity dia misy trano anankiray izay vao amboarina miloko fotsifotsy izy io ary ahitana tohatra ihany koa ary varavarankely vy.

Eo ambanin'ity lanitra mibalika dia mibalika ity dia ahitana olona miala sasatra, milomano ny sasany ary ny sasany mandeha sambo. Ny rano kosa dia miloko manga dia manga, tsy adino ihany koa ireo zava-maitso maniry.

Toeram-pivarotana ny vokatry ny orinasa anankiray ahitana vokatra maro dia maro. Ahitana tavoahangy kely fotsifotsy ary ahitana boaty kely izay ao anatiny io vokatra io.

Loko anankitelo mifampitaingina : eny amin'ny farany ambony dia ny loko maitsomaitso, manarakaraka azy dia ny loko menamena ary ny loko farany kosa dia ny loko mavomavo.

Vehivavy anankiray somary botabota no miankina eo amin'ny rindrina. Ny volony dia somary fohifohy, izy io koa dia manao menaka tarehy ary misy menamolotra. Ny akanjo anaovany dia miloko mavokely.

Takelaka voalohan'ny gasety an-tsoratra anankiray, antsoina hoe "Basy vava", ahitana lohatenim-baovao izay ngeza dia ngeza miloko menamena eo ambony, ary ahitana ihany koa ny sary mifanaraka amin'ireny lohatenim-baovao ireny.

Lehilahy anankiray izay somary maintimainty, fohy ny volony. Izy io dia miasa mafy amin'ny fikarakarana an'ity efitrano ity mba ho tsaratsara kokoa. Mandoko ny rindrin'ity trano ity moa no ataony.

Toerana fihinanana fisotroana anankiray : ahitana latabatra sy seza ary ahitana jirojiro ihany koa manazava an'ity efitra ity. Eny amin'ny zoron' ity trano ity dia ahitana an'ity vata kely ity izay fampitana feo.

Eo ambony latabatry ny toeram-pivarotana anankiray dia ahitana '' cocombre'' maromaro, io ''cocombre'' io dia lava dia lava miloko somary maitsomaitso izy io ary miloko somary mavomavo ihany koa.

Tranombarotra ankankiray izay fivarotana ny vokatra malagasy. Ao antiny dia ahitana rojo vita avy amin'ny taolana, kavina vita avy amin'ny taolana ary fitaovana hafa samihafa.

Ankizy vavy kely anakiroa, mirandrana avokoa ny volony. Izy ireo dia mitazona ny asa tanany kely amin'ny tanany. Sarina voninkazo ary sarina lolo kely. Ny rindrina eo aorian'izy ireo dia miloko mavomavo.

Mipetraka eo ambonin'ny ity latabatra ity dia karazana lokon-drary fandokoana ireny rary ireny, ahitana mavomavo, ahitana volomboasary ary ahitana loko mavokely ary eo akaikiny dia ahitana ny toerana ampirimana azy rehefa hoentina hamidy.

Lalambe mikiodana anankiray. Ary eo ankaikin' ity lalambe mikodana ity dia misy toerana natokana ho any mpandeha tongotra, ary misy toerana natokana ho fiandrasan'ny olona ny fiara-pitatitra olona ireny. Miloko mangamanga io toerana io

Ao anatin'ity efi-trano ity izay misy varavarambe fitaratra, varavarakely fitaratra ary misy any ireto sary ampirantiana ireto ; dia misy any ireto tanora maromaro ireto izay mipetraka amin'ny tany manao sary.

Eo amin'ny arabe iray ahitana mpitandron'ny filaminana maro dia maro tokoa manakan-dàlana. Eo akaikin'izany kosa ny fiaran'ireto mpitandron'ny filaminana ireto izay miloko maitsomaitso.

Vỳ mitambatambatra anankiray fanamboarana kafe. Eo alohany dia ahitana kaopy miloko fotsifotsy. Io zavatra io dia mipetraka eo ambony latabatra izay miloko somary maintimainty sy fotsifotsy mitambatra.

Takelaka gazety an-tsoratra anankiray. Ahitana ny lohatenim-baovao eny amin'ny farany ambony ary ahitana ihany koa ny lahatsoratra mifanaraka amin'io lohatenim-baovao io ; eo ambaniny dia misy sary.

Toeram-pivarotana anankiray ahitana ireto kilalao kely an'ny ankizy ireto : ahitana fiara kodiaran-droa ary fiara kodiaran'ny efatra, ahitana ihany koa zavatra hafa ary ahitana fametrahana lakile ireny.

Vehivavy anankiray izay mitazona ny volony, io vehivavy io dia somary fotsifotsy. Ny volon'io vehivavy io dia lava dia lava tokoa ary manao akanjo izay misy sarina vonikazo izy miloko mavokely ary maitsomaitso.

Eo ambonin'ity latabatra fotsifotsy ity dia ahitana an'ireto fitaovana fampiasan'ny mpianatra any ampianarana ireto. Ahitana an'ireto fandokoana, ahitana penina ary ihany koa ahitana an'ireto fitsipika ireto.

Eo amoron'ity lalambe mikodana anankiray ity dia misy fiara lehibe anankiray izay mpitondra ireny zavatra mavesatra ireny. Io zavatra eo amboniny io moa dia mpanamboatra lalana no asany izay miloko mavomavo.

Eo ambonin'ity lamba fotsifotsy izay somary volovoloina ity dia ahitana an'ity zavatra maintimainty mitovy amin'ny tendan'olona ity, ahita ihany koa an'ity rojo volafotsy tsara dia tsara ity.

Biby dia anankiray izay lava tenda tokoa ary manana rantsan-tongotra avo dia avo ihany koa. Izy io dia misy lohany, misy sofony ary misy an' ity tandroka keliny ity ary misy rambony ihany koa.

Toerana fametrahana ny fanamarinan'ny orinasa anankiray. Ahitana soratra miloko mangamanga ary ahitana sary maro samy hafa misy ny sary miloko maitsomaitso, misy kosa ny miloko mavomavo.

Eo ambanin'ity lanitra manga dia manga ity dia ahitana trano maromaro mijoalajoala, eo ihany koa ny fiangonana izay manana tilikambo avo. Eo amin'ny toerana fampafantarana ny vokatry ny orinasa anankiray dia ahitana sarin'ankizy faly dia faly tokoa.

Mandeha eo amin'ny tahalan'ity vary izay efa masaka ity satria efa niteraka mavomavo ilay vary. Vehivavy anankiray izay lava volo sady mirandrana manao ankanjo maintimainty.

Voankazo fihinam-boa anankiray ahitana voany maromaro, ny voan'ny sasany miloko menamena, ny sasany miloko mavomavo ary ny sasany miloko maitsomaitso. Ny ravin'ity hazo fihinam-boa ity dia miloko maitsomaitso.

Eo ambonin'ity latabatra somary fotsifotsy ity dia ahitana voankazo maro karazana tokoa ; ahitana voasary mbola maitso ary ahitana paiso ihany koa ary voankazo hafa.

Mipetraka eo ambonin'ity latabatra hazo ity : dia vilia anankiray, izay misy vary amin'ny anana ao aminy, misy sotro hihinanana azy ihany koa eo, eo alohany dia misy an'ity vilia volomboasary kely ity izay ahitana laoka hihinanana an'ito vary ito.

Sarina tavoahangy mangamanga mipetaka amin'ny rindrina iray, ahitana soratra miloko fotsifotsy eo ambonin'izany sarina tavoahangy izany.

Eo ambanin'ity lanitra manga dia manga ity ahitana hazo iray lehibe mijoalajoala izay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara dia baobaba izany, manodidina ity hazo ity dia ahitana zava-maitso.

Eo ambonin'ity latabatra hazo anankiray ity dia misy mozana. Io mozana io moa dia vy ny vatany ary misy zavatra boribory eo izay hamantarana ny lanjan'ny zavatra lanjaina eo amin'io mozana io.

Trano kely anankiray any ambanivohitra any. Izy ity dia mbola tsy milalotra ary mbola tsy tena vita tsara ihany koa. Miloko somary fotsifotsy izy ity ary misy lavarangana kely ary mitafo bozaka ihany koa.

Eo ambony latabatra fotsifotsy anankiray dia ahitana vilia baolina kely, izay misy voankazo maromaro ao anatiny, ahitana papay ary ahitana frezy ihany koa.

Ato anatin'ity efitrano fandrahoana ity dia miloko fotsifotsy ary maintimainty ny rindrina. Ahitana ihany koa an'ity fatana raitra dia raitra ity izay manaraka ny vanim-potoan'andro amin'izao fotoana izao. Miloko fotsifotsy izy io.

Lehilahy anankitelo izay mpanao baolina kitra, faly dia faly mitana ity amboara ity. Eny an-tanan'ireto lehilahy anankiroa ireto dia misy ranomboankazo izay miloko volomboasary ary maintimainty ny anankiray.

Eo ambony zavatra anankiray dia ahitana vata kely izay miloko somary maintimainty. Ao anatiny dia ahitana peratra volamena, izay misy vatosoa ary ihany koa misy sarina fo kely eo ampovoany.

Eo ambony latabatra vita avy amin'ny hazo anankiray, dia ahitana savony anankitelo mipetraka eo; io savony io dia miloko somary mavomavo, ahitana ihany koa ny fanamarinana ny orinasa namokatra azy, eo aorinany dia misy sarina vonikazo.

Eo amin'ity toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra ity dia ahitana lehilahy anankiray manao satroka maintimainty izay mitaingina fiara kely kodiaran-droa izay vohizina. Manao akanjo mangamanga io lehilahy io.

Efitrano fianarana anankiray eny amin'ny anjery manontolo, ao amin'ny sampana fianarana lalàna. Ahitana mpianatra maromaro ao anatiny; ary izy ireo moa dia mianatra. Misy mijery eny amin'ny solaitrabe; ary misy kosa ny manoratra.

Tranom-barotra lehibe anankiray izay fivarotana an'ireny finday avo lenta ireny. Izy ireo moa dia mipetraka ambonin'ity latabatra fotsifotsy ity. Eo ambaniny dia ahitana an'ity taratasy miloko fotsifotsy sy menamena ity ahitana ny vidiny.

Toeram-pivarotana anankiray ahitana ranombokazo maro dia maro amidy ao aminy, ahitana ranomboakazo vita avy amin'ny mananasy, manga ary garana mitambatra ary ihany koa ahitana ranomboakazo vita avy amin'ny voasary.

Eo ambanin'itỳ masoandro mibaliaka dia mibaliaka itỳ dia ahitana toeram-pivarotana akanjo, ahitana ireo akanjo mihantona, mifanao ambony ambany izy ireo. Misy ny akanjo natokana ho an'ny ankizy kely ary misy ny ho an'ny lehibe. Ahitana mpividy ihany koa.

eo amban'ny'ity lanitra mandraoana tỳmandraoana ity dia misy ny rovo manjakamiadana izay tsanoy mpanjaka taloa tety madagaskara ary misy tranomaromaro ihany koa eo ambaninyy eo amin'n'ity vato be ity dia misy ny anaran'ny tanàna

Hodidinin'ity loko fotsifotsy ity, sary Madagasikara eo amin'ny sisiny izay miloko menamena. Ahitana an'ity soratra vaventy dia vaventy ity ihany koa, izay miloko maintimainty ary eo ambaniny dia misy an'ny ity soratra kely miloko maintimainty ity.

Efitrano fianarana anankiray : ny rindrina dia miloko fotsifotsy, ny latabatra koa dia mifampizarazara ho an'ny mpianatra, eny amin'ny farany aloha dia ahitana solaitra fotsifotsy ary rangaha sola loha anankiray.

Eo amin'ity toeram-pivarotana anankiray ity izay fivarotana kiraro ary kapa dia ahitana olona maromaro miandry an'io fivarotana io. Ahitana vehivavy manao akanjo mavomavo, ahitana lehilahy manao akanjo fotsifotsy.

Takelaka voalohany gazety Tia Tanindrazana ahitana ny lohatenim-baovao maromaro ny lohatenim-baovao dia misy soratra fotsifotsy ngezabe eo ambony, eo ambaniny dia ahitana sary mifanaraka amin' ireny lohatenim-baovao ireny.

Fanamarinana ny orinasa anankiray ahitana litera anankiefatra miloko fotsifotsy. Eo ambanin'ireo litera ireo dia misy soratra miloko fotsifotsy ihany koa. Io zavatra io dia hodidinina loko volomboasary.

Jiro anankiray izay manjelanjelatra tratran'ireto vatosoa ireto, ary manazava an'ity trano ity. Ary ny trano moa dia miloko fotsifotsy daholo ny rindriny.

Vorona anankiray lava vava, misy masony maintimainty, miloko somary volamena ary manana tongotra lava dia lava tokoa no mitady hikopaka elatra. Eo akaikiny dia ahitana zavamaitso maniry.

Trano ngeza be anankiray, ahitana varavarankely maromaro. Eo anoloany dia ahitana fiara fitaterana olona izay miloko fotsifotsy, mangamanga ary menamena. Anankiroa ireo fiara ireo.

Eo ambanin'ity tendrombohitra izay vato dia vato ity sady avo dia avo dia misy an'ity lalam-be mikodana ity izay fandehanan'ny fiara. Eo amin'ny sisin'ity lalana ity dia misy bozaka maniry

Tovovavy anankiray miloko maintimainty, manao akanjo volomboasary ary koa mirandram-bolo, izy koa dia manao kapa miloko mavomavo, eo aorinany dia feno ny zava-maitso.

Sarina asa-tanana Malagasy anakiray no miantona amin'ny rindrina. Izy io dia sarina "Baobaba, izay avo dia avo ; ary sarina vehivavy anakiroa izay mitoto vary amin'ny laona.

Mehivavy anankiray izay somary fotsifotsy. Ity vehivavy ity moa dia mirandrana ary lava dia lava ny volony izany randranina izany, Ary miloko somary volomparasy ihany koa ny volony.

Ao anaty efitrano anankiray dia ahitana lehilahy izay tsy manao akanjo ambony ary zara fa manao ny ambany, izay mitazona zavatra anankiroa amin'ny tanany anankiroa ireo. Ny iray sarina hazan-dranomasina ary ny iray sarina olona.

Fiara anankiray izay raitra dia raitra tokoa. Itony fiara itony moa ireny fiara mandeha mafy be ireny. Miloko fotsifotsy sy mangamanga izy io ; eo aoriany dia misy an'ity trano fitaratra ity.

Vata anankiroa miloko mena, fotsy, manga ary mavo no mipetraka amin'ny tany izay manana sarona fotsifotsy avokoa.

Vorona anankiray izay maro loko tokoa izy io dia misy lohany ary misy tendany lava dia lava ihany koa miloko mavokely, volomparasy, mavomavo, menamena ity vorona ity.

Toeram-pivarotana boky anankiray ahitana boky maromaro mifampilahatra sy misy koa ireo mifanao ambony ambany. Ireo boky ireo dia misy ny miloko maitsomaitso, fotsifotsy ; eo amin'ny takelaka voalohany dia ahitana sary avokoa.

Toeram-pivarotana anankiray ahitana ny reto fitaovana ireto izay fampiasan'ny akizy any ampianarana ahitana solaitra kely, hahitana fandokoana, ary hahitana fitaovana afa. Ary izy ireo moa dia mbola mifono avokoa.

Toeram-pivarotana boky anankiray ahitana boky maro dia maro. Izy ireo dia mitsangana eny amin'ny toerana natokana ho azy. Misy ny boky fotsifotsy ahitana ny lohateniny ary ny mpanoratra, ary misy kosa ny boky menamena ahitana ny lohateny ary ny mpanoratra.

Tanàna anankiray any ambanivohitra any, ahitana trano maromaro, rihana anankiray avy koa moa izy ireo, tsy misy ambony rihana ary mitafo bozaka daholo.

Eo ambonin'ity zavatra somary kiridrihitra ity dia ahitana ity voankazo anankiray ity, izy io moa dia misy tsilotsilo ny vatany iray manontolo ary miloko maitsomaitso ihany koa izy io.

Ao anaty tranombarotra anankiray dia ahitana fitaovana maro dia maro, izay manaraka ny toetr'andro. Ahitana fitaovana fampiakarana na fampidinana ny toetr'andro izay miloko fotsifotsy. Ny rindrina miloko fotsifotsy.

Takelaka voalohan'ny gazety an-tsoratra iray, ahitana ireo lohatenim-baovao tsara hovakiana ao aminy misoratra maintimainty ireo lohatenim-baovao ireo.

Fanamarinana sy fampahafantarana ny sekoly anankiray, ahitana ny anaran'ny sekoly izay misoratra ngezabe maintimainty ; eo ambaniny dia ahitana ny tarigetran'ny sekoly, izay misoratra maintimainty ihany koa. Izy ireo moa dia hodidinin'ny loko fotsifotsy.

Sainam-pirenena, singa anankiray izay mampiavaka azy amin'ny firenen-kafa. Ity sainam-pirenena ity dia miloko maitsomaitso, menamena ary mangamanga ary misy sary mavomavo ao aminy.

Eo ambonin'ity latabatra ity dia ahitana boky maromaro, ahitana boky miloko mangamanga, ahitana boky miloko mavomavo, eo amin'ny takelaka voalohan'ireo boky ireo dia ahitana ny lohatenin'ny boky tsirairay avy.

Vehivavy anankiray izay somary zarazara hoditra. Lava dia lava ny volon' ity vehivavy ity. Izy io ihany koa dia manao mena molotra ary manao akanjo fotsifotsy ihany koa.

Lehilahy anakiroa izay miasa mafy tokoa ho famitana ity trano ity. Izy ireo moa dia mametaka gorodona; fotsifotsy ny rindrina, dia mbola tsy miloko fa milalotra fotsiny.

Mipetraka eo ambony lalana mirary vato dia misy ity garaba ity. Ao anatiny moa dia feno voasary. Samy manana ny angezany ireo voasary ireo ary miloko volomboasary avokoa.

Efitrano anankiray izay miloko fotsifotsy. Ny rindrina dia ahitana an'ireto asa tanana malagasy izay miankina amin'ny rindrina. Izy io dia lamba miloko fotsifotsy ary ahitana zaitra hafa ihany koa.

Boky maro dia maro tokoa no mifampilahatra ambony toerana natokana ho azy, misy ny miloko fotsifotsy, mavomavo ary misy kosa ny miloko maitsomaitso, eo amin'ny takelaka voalohany ity boky iray ity dia ahitana sari-trano ary akinzy.

Ankizy lahy kely anaky efatra, izay samy mitondra lamba avokoa eo amin'ny sorokany. Izy ireo dia manao satroka mitovy avokoa, ary ihany koa samy mitazona ity kibay hazo ity.

Bbikely anankiray, izay miloko mavomavo ary maintimainty. Izy io dia misy lohany, misy masony ary misy vatany ihany koa. Misy elatra izy ary mitapelaka dia mitapelaka io elatrany io ary mipetraka eo ambony zavamaitso izy.

Fanamarihana ny orinasa kely anankiray, ahitana soratra manamarika izany, ahitana sarina lovia sy sotro ihany koa. Izy ireo moa dia nodidinina loko fotsifotsy.

fiara tsy mahataho- dalana anankiray, miloko maintsomaintso mandeha eo amin'ity lalambe mikodana ity ,eo akaikiny dia hahitana ity trano miloko fotsifotsy sy mangamanga izay fivarotana ity

Toerana fisakafoanana sy fisotroana ary fihinanana tsakitsaky anankiray. Ahitana varavarana fitaratra miditra ao aminy ary ao anatiny dia ahitana latabatra fipetrahan'ireny olona misakafo ao ireny.

Tranombarotra lehibe anankiray, izay ahitana ireto karazana kitapo ireto : misy ny kitapo babena, ary misy kosa ireto poketra natokana ho an'ny vehivavy ireto, izay itondrana entana.

Fanamarinana vokatry ny orinasa anankiray dia ahitana sary izay sarina aeroplanina miloko mangamanga misy sary ihany koa miloko volombosary ary sarina satroka miloko maintimainty. Izany rehetra izany dia hodidinina loko mavomavo.

Eo ambony tanan'olona anankiray dia ahitana an'ity kaopy izay fitaratra ity. Ito kaopy fitaratra ito moa dia tsara dia tsara ny paoziny, ary misy tahony fitazomana azy.

Tanàna anankiray : izay ahitana zavamaitso maromaro ao anatiny, ahitana ihany koa an'ireto toeram-pivavahana anankiroa ireto ary ahitana trano fianarana.

Toeram-pivarotana anankiray, ahitana ireo vokatra maromaro izay vita tety "Madagasikara". Misy ny satroka tsihy, misy ihany koa ireo poketra vita avy amin'ny oditra ary misy ihany koa ireo akanjo kely, eo ihany koa ireo poketra kely.

Fanamarinana ny vokatry ny orinasa anakiray, ahitana litera anakiroa ihany koa, ahitana sarina tongotra ihany koa, eo ambany dia misy soratra miloko somary maintimainty hodidinina loko fotsifotsy.

Eo ambonin'ity ratsan-kazo anankiray ity dia ahitana rajako kely, izay voloana dia voloana tokoa, misy rambony izy io, misy lohany ary misy tanana. Ary eo akaikin'ity biby ity dia misy zava-maintso maro dia maro maniry.

Trano anankiray izay vao amboarina, tsisy varavarankely ary ahitana ihany koa an'ity toerana natokana ho fijanonan'ny fiara ity rehefa tsy mandeha. Ahitana ihany koa an'ity toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra ity.

Tavoahangy anankiray izay misy menaka kôkô ao anatiny, izy io moa dia misarona eo amin'ny vatan'ity tavoahangy kely ity dia misy soratra ary misy sarina tarehin'olona izay miloko mavokely ary misy soratra mavomavo ihany koa, izy io moa dia fampiasa amin'ny tarehy, ny vatana ary ny volo.

Lanitra mangamanga. Eo ambaniny dia ahitana trano maromaro ihany koa. Eo akaikin'ny trano dia misy tsangambato anankiray ahitana soratra hoe "Ny vavahadin'ny rovan'Antsahadinta" .

Hazo anakiray izay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara, izy io dia avo dia avo ary baobaba no anarany, eo ambodin'ity baobaba ity dia misy vehivavy anakiray izay maka sary.

Eo akaikin'ity toerana natokana ho any mpandeha tongotra ity dia ahitana an'ity toeram-pivarotana ireto. Ahitana toerana fakana fahana ary ihany koa ahitana toerana fividianana fitaovana fampiasa amin'ny fiara ireny.

Sainam-pirenena ny firenena anankiray izay manamarika ny fiandrianam-pirenenany sy ny fiavahany amin'ny firenen-kafa, ahitana loko maromaro, ahitana ny loko mangamanga ny mavomavo ary ny menamena.

Tranombarotra lehibe anankiray ahitana vokatra maro dia maro ihany koa, ahitana karazana vary ao anatiny, izy ireo moa dia mbola mifono avokoa ary ahitana ny anarany eo ambony.

Totohatra vato anankiray ary ahitana vavahady vato ihany koa. Eo akaikiny moa dia misy hazo maniry. Ao anatiny dia misy trano anankiray izay manaraka ny firafitry ny trano malagasy.

Vorona anankiray izay tsara dia tsara ny poziny. Lava ny volony ity vorona ity, ahitana boribory kely miloko mangamanga eny aminy, mandeha amin'ny tany ity vorona ity.

Fahitalavitra miloko maintimainty anankiray ahitana soratra fotsifotsy eo akaikiny ary ihany koa ahitana soratra oranjioranjy eo akaikiny kosa dia misy zavatra mangamanga sy fotsifotsy.

Oloana maromaro no mitsangana eo amin'ny toeram-piandrasana fiara anankiray. Ahitana vehivavy manao ankanjo maintImainty, ary manao kiraro fotsyifotso sy maintimainty. Eo koa dia ahitana lehilahy manao ankanjo menamena, ary manao kapa.

Fanamarinana ny orinasa anankiray ahitana soratra miloko volomboasary, ahitana sarina satroka ihany koa ary ahitana an'ity sary miloko mangamanga ity hodidinina loko fotsifotsy izy ireo.

Takelaka voalohan'ny gazety an-tsoratra anankiray, no mipetraka eto ambonin'ity latabatra vita avy amin'ny hazo ity, ao anatin'ity takelaka voalohany ity dia ahitana ny lohatenim-baovao ary eo ambaniny misy sary mifanaraka amin'izy ireny.

Boky maro karazana tokoa no mifampitaingina, misy ny boky miloko fotsifotsy, ahitana soratra mavomavo ary misy kosa ireo boky fotsifotsy, ahitana soratra maintimainty ; eo koa ireo boky sasany, misy fotsifotsy ny soratra eo aminy, kanefa kosa dia ahitana loko menamena.

Lanitra mandrahona dia mandrahona, eo ambaniny dia misy hazo avo dia avo tokoa ary eo ihany koa ireto fikambanana lehilahy maromaro mpanao baolina izay manao akanjo mitovy avokoa kanefa samy manana ny kiraro hanaovany.

Tovovavy anankiroa, be be vody, manao akanjo menamena ary koa misy maintimainty. Io vehivavy io dia manao mena molotra menamena ary koa manao kavina boribory, mifatotra ny volon'io vehivavy io.

Toerana fisakafoanana anankiray izay ahitana latabatra maro dia maro hipetrahany ireny mpividy ireny. Ny rindrinan'ity trano ity dia mavomavo ary ahitana sary hosodoko manamarika ny eto Madagasikara miankina eo aminy.

Sarina finday izay miloko somary maintimainty, ahitana soratra ihany koa eto ambany izay miloko somary maintimainty ary ahitana sarina sainam-pirenena malagasy. Izy ireo dia hodidinin' ity loko fotsifotsy ity.

Toeram-pivarotana sakafo anankiray ahitana sakafo maro karazana tokoa. Mifanao ambony ambany ireo sakafo ireo ary kosa mipetraka anaty lovia. Eo ny akoho ary eo kosa ireo sakafo hafa.

Zavatra fihinan'ny ankizy no milahadahatra eo amin'ny toeram-pivarotana anankiray. Ny sasany miloko menamena, ny sasany miloko mangamanga, ny sasany miloko mavomavo ary koa ny sasany dia miloko maitsomaitso.

Zavamaneno anankiray izay tendrena amin'ny tanana, miloko mavomavo ary miloko maintimainty ihany koa, eo akaikiny dia ahitana asa-tanana anankiray.

Toeram-pivarotana boky natokana ho an'ny ankizy anankiray, dia ahitana boky maro karazana tokoa. Eo amin'ny tankelaka voalohan'ireo boky ireo dia ahitana sary, eo ihany koa ny lohatenin'ireo boky ireo.

Efitrano anankiray lehibe eny amin'ny anjerimanontolo. Izy io dia ngeza dia ngeza ary mahatratra mety any amin'ny mpianatra arivo mahery ihany ary ahitana latabatra sy seza hipetrahan'ireny mpianatra ireny ary lehilahy sy vehivavy ny ao.

Ato anatin'ity efitrano kely anankiray ity dia misy sary miankina eny amin'ny rindrina : ahitana sarina vehivavy, sarina lehilahy. Ao anatin'io efitrano io koa dia misy latabatra ary eo amboniny dia misy taratasy.

Tavoahangy maromaro milahatra manao ambony ambany : eo ny tavoahangy miloko mangamanga, eo kosa ny tavoahangy miloko fotsifotsy ary eo ihany koa ny tavoahangy miloko mavomavo ; ny sasany misarona mangamanga ny lokony.

Vato maromaro mifampilahatra ary avo dia avo izy ireny ary eo akaikiny dia ahitana bozaka maromaro, eny akaikin' ireny vato kely ireny ahitana ihany koa an' ity masoandro mody ity.

Eo ambonin' ity zavatra fotsifotsy ity dia ahitana vata kely fampiriman' ireo fitaovana fampiasa amin'ny fanamboarana fiara misy ny fitaovana kely ary misy fitaovana be.

Biby tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara anankiray izy io dia somary volovoloina, manana rambo lava dia lava tokoa, manana masony ary koa manana orona, izy io dia mipetraka ambony hazo.

Eo amorn'ity lalambe mikodana ity dia misy mpivarotra kely mivarotra entana maromaro. Ahitana mpivarotra antsy, ahitana mpivarotra fitatazana rano ary ahitana mpivarotra hety, ahitana mpivarotra fanasorana volom-bava ihany koa.

Fiara miloko mangamanga anankiray ahitana fitaratra anankiroa ; eo amboniny kosa dia misy fitondrana entana. Eo akaikin'izany dia misy trano be anankiray ahitana soratra maitsomaitso hodidinina zavatra mavomavo sy maitsomaitso.

Lehilahy maromaro no mipetraka ambony seza. Ny sasany manao solomaso maintimainty, ny sasany manao akanjo fotsifotsy ary ny sasany kosa dia manao akanjo maintimainty. Misy ny mbola fotsy volo ary misy ny maintimainty volo.

Sakafo fahandro fihinana voany anankidimy : misy ny miloko maitsomaitso, misy ny miloko menamena izay mitady efa ho masaka tazomin'olona amin'ny tanany izy ireo.

Eo ambonin'ity latabatra ity dia ahitana an'ity mofomamy anankiray ity izay efa mizara roa eo ampovoany, io mofomamy io dia ahitana voankazo eo amboniny ary miloko menamena sy fotsifotsy izy.

Toeram-pivarotana famantaran'ora anankiray ; misy ny famantaran'ora miloko somary volombolamena, ary misy kosa ny famantaran'ora sasany miloko fotsifotsy. Mipetraka ambonin'ny zavatra fotsifotsy izy ireo.

Ao anaty efitrano anankiray dia ahitana fitaovana maro dia maro tokoa. Eo ny fandrahoana sakafo, ary eo ihany koa ity vata fampangatsiahana ngeza dia ngeza ity. Ny varavaran'ity vata fampangatsiahana ity dia fitaratra.

Bibikely anankiray izay feno tsilotsilo ny vatany. Io biby io dia misy tongotra miloko maintimainty, fotsifotsy ary volomboasary koa izy io ary mandady eto ambonin'ity zava-maitso ity.

Sainam- pirenena anankiray dia ahitana loko maromaro eo aminy. Misy ny loko mavomavo, ary misy kosa ny loko mangamanga, ary ahitana sarina kitana maromaro izay miloko fotsifotsy mifampilahatra.

Boky anankiray ahitana sarina biby izay tsy fahita raha tsy any amin'ny tany mangatsiaka ireny. Ahitana ihany koa ny lohatenin'ny boky. Any amin'ny farany ambony dia ahitana ny anaran'ny nanoratra ity boky ity.

Biby kely anankiray izay miloko somary maintimainty, misy masony maintimainty, misy tandroka kely eo amin'ny lohany. Izy ity dia misy ratsan-tongotra mba hahafahany mandady ary mandeha eo ambonin'ity ravinkazo maitso ity izy.

Eny amin'ny toerana natokana filalaovan'ny olona baolina kitra dia ahitana lehilahy ananky telo. Ny lehilahy iray dia manao akanjo maintimainty, ny iray manao akanjo mangamanga ary ny iray manao akanjo menamena. Izy ireo moa dia manao fanatanjahatena.

Boky anankiray izay ahitana sarin'olona miasa eny an-tsaha eny : lehilahy anankitelo ary samy mitana angady daholo. Ahitana ihany koa ny lohatenin'ny boky izay misoratra mangamanga.

Lehilahy anankiray izay manao fampisehoana ny vokatry ny orinasa anankiray, io lehilahy io dia manao akanjo fotsifotsy ary volomparasy, manao kiraro maintimainty ary mandeha ambonin'ity zavatra menamena ity.

Eo ambonin'ity latabatra anankiray ity dia ahitana sakafo tsara dia tsara eo amboniny, ahitana mofo masira, ahitana ihany koa ranom-boakazo ao anaty kaopy ary ahitana ovy voahendy.

Mipetraka eo ambony seza sy latabatra, ahitana an'ireto ankizivavikely anankitelo ireto. Variana dia variana izy ireto. Ny iray moa dia fohy volo somary ngitangita volo misy kavina, ny iray kosa somary fotsifotsy kely.

Toeram-pivarotana akanjo natokana ho an'ny lehilahy anankiray no mipetraka eo amin'ity toerana ity. Eo alohany dia ahitana fitaratra, ary hita amin'io fitaratra io : sarina lehilahy somary botabota, ary koa sarina vehivavy.

Mandeha tongotra amin'ity lalan-tany be ity dia ahitana ramatoa anankiray izay manao sarin-doha ary manao an'ity akanjo maro loko ity. Eo ihany koa ramatoa anankiray izay manao akanjo maro loko.

Eny an-tsena eny, dia ahitana toeram-pivarotana anankiray, ao anatin'ny sobika dia ahitana tatamo sy sakamalaho ; misy ny tatamo mbola tsy voatetika ary misy kosa ny tatamo izay efa vita vovony ao anatin'ity vatakely mangamanga ity.

Eo ambon'ity latabatra ity dia ahitana an'ireto vokatra efa voahodina tany amin'ny orinasa ireto. Izy ireo moa dia miloko mavomavo ary mibontsina tokoa izy io. Ny rindrin'ity trano misy azy ity dia fotsifotsy.

Ao anatin'ity zavatra fotsifotsy ity dia ahitana soratra maintimainty mifampitaingana anankiroa, eo anilany kosa dia ahitana zavatra miloko menamena, anankitelo ny isany.

Litera anankiray miloko menamena hodidinina zavatra miloko maintimainty. Eo ambaniny dia ahitana soratra fotsifotsy. Eo akaikiny kosa dia misy mangamanga.

Lanitra mangamanga, ranomasina miloko mangamanga ihany koa, ny onja ny ranomasina kosa dia miloko fotsifotsy, eo akaikiny dia misy zava-maitso maniry ary misy zazavavy anankiroa.

Eo ambonin'n'ity latabatra hazo ity dia misy an'ity vilia somary fotsifotsy sy mangamanga ity. Eo ambonin'ity vilia ity moa dia misy mofomamy anankiray izay tsara dia tsara tokoa ny paoziny, sady matsiro izao raha ho hanina.

Sikina anakiray, ahitana soratra miloko maintimainty sy mangamanga. Eo amin'io sikina io dia ahitana sarin'omby anakiroa miloko volontany ary mazava loha, eo akaikiny kosa dia misy sarin'olona sy sarina baobaba.

Takelaka voalohany gazety anankiray ahitana ireo lohatenim-baovao misoratra maintimainty, eo koa ireo lohatenim-baovao sasany misoratra fotsifotsy eo amin'ny takelaka voalohany dia ahitana sarin'olona maro be.

Lehilahy anankiray izay manao satroka maintimainty, manao ankanjo fotsifotsy no miankina eto amin'n'ity vy lavalava ity ary eo akaikiny dia ahitana ireto olona maromaro ireto mandeha.

Trano lehibe anankiray izay misy rihana maromaro ; aty amin'ny rihana farany ambany dia ahitana toeram-pivarotana, eo alohan'ity toeram-pivarotana ity dia misy an'ity lalambe migodàna ity.

Eo ambanin'ity lanitra manga dia manga ity dia misy an'ity toerana fametrahana ny vokatry ny oronasa anakiray ity. Ahitana sarina fiara kodiaran-droa maromaro eo aminy.

Fiara karetsaka maro dia maro no mipetraka eny amin'ireny toerana fipetrahany ireny, izay fiandrasana mpandeha. Eo akaikiny dia ahitana ity toeram-pivarotana ity izay fivarotana voasary, fivarotana karoty efa voatetika ary fivarotana voanjobory ity.

Takelaka voalohany asa gazety an-tsoratra anankiray, ahitana ireo lohatenim-baovao misoratra ngezabe ary miloko maintimainty. Eo ambanin'ny lohatenim-baovao dia ahitana sary mifanaraka amin'io lohatenim-baovao io.